fayyimmate owaante uyixanno mannooti fayyimmate golinni qajeelte lawishshu gede manna akkantara fulxinota nerse hattono doktera nerseteikyete dokteru geeshsha noore fayyimmate loosaasineeti yine su'minanni

qaaqquullu rosu minira hadhanno yannara assinanni qorowo jawa ikka noose korkaatuno qaaquullu anjensa yannanni affinori nookki daafira marte rossanno base'rano maricho rosiinsanni yitannota annubu harunsa hasiissanno

sagalete baankeeti yinanniti sagale massine duunnanni base ikkitanna tini sagalete baanke sagale yannasira woy noosaatira massine worre ganaanni adhinanni baseeti

irshu loosi maashineeti yinanniti mannu daafurannokki gede mannu wolqa takka'e loossanno maashine ikkitanna tini maashine no manchi beettira jawa horo afidhino maashineeti hatto yineemmootino irshu maashine kaa'litanno kaa'lo shiima di ikkitino

sagalete murooti yinanniti urbaateho hoossanno muro ikkitanna tini sagalete muro manchi beettirano jawa kaallo uyitannote sagalete murooti yineenna babbadhitiyo murobiichinni woy wolu haqqiwiinni baabbadhitanno murooti yaate

dubbu saada mannaho uyitannohoro watinye nafa ikka ogguro no kayinni gama gama leeltanno tinino maati yiniha ikkiro mite buuxo assinanni yannara woy risirche loonsanni yannara dubbu saada aana marre loonsanni gede xawinsanni

mitte sagalete murootiineemmo woyite qahaga noonketi manchi beetti sagale loosi're afino afannoha ikkinokki gedeeti togo yinanni woyiteno manchi beetti woy muro woy hattono saadate wiichinni sagale afi'ranno ikkina umisi sagale diloosi'rannoho yaate

heeshshonsa wo'manta baatto loosi'ranna daala cea assi'rino manna ha'niha ikkiro kuni manni addintanni fi'rino horohfi'rannoti horonsa baalanti sai dawiinna baattoewiici ikkamma yaate

rosiisate hayyo mitte uurrinsha garinni uurrinsha uurrinshate garinni babba itannoha ikkanna hattono rosiisaanchu noosi egenno deerrinni wossanomanno coyeti kuni rosiisate hayyo umisi noosi egenno sayesanno danaati

egenno noonsarinna egennotenni gobirtinori balaxte qajeeltinori marro qolte ogimma rosiissannoha ikkanna konne rosiissanno yannara nosaano maareekkaante ka'e hatte uurrinsha marte hasidhino golinni egennoonsa asir adha dandiitanno

saadate hakimeeti yinannihu saada hakkamara woy saada xiwansiisara rosino golinni babbatino marfe qasannoha woy xagicho aannoha saadate hakimeeti yinanni saada ikkite xiwantinota afa dandaanno manchooti

tenne yannanninni roore albi yannara mannu hasi'ri garinni hasi'rita saadate sircho cee hee'ranno hattoneemmo yite bashsho mannu roore yanna dubboho hhe'ranno daafunna baadiyye te hee'ranno daafo saadate ceatto aanaati loosinsa woyi heeshshonsa

industirete irshaate yinannihu babbaxxino danihu industirete irshi hee'ranno konni irshino industirete cuyubbara hasiisannore loonsanni baseeti hattono kaa'losino tenneeti yinannikkita jawa kaa'lo afi'rino irshaati yaate

saada ce enna baatto loosire belno manni bodooshshimaatimiro saada ce e calla galanno manni basetinni base taraawanno manna ikqanno baatto loosire qalinohu tayinni nitte basi'ra heere yanna yanna agare doosire telee hee'ranno mannaati

umikki dirima rosaano rosunniha gudduro gedensaanni yuniwersite eate qinaabbanno yannara woy lainki dirima rosanno ro yannara hasiissanno kaallo aatenni afamanno hayyoolle rosi mini

gorsu loosootiinannihu babbaxitino hayyonni waa amande woy waa ragasi qolle hakkonne waa hayikkinsanni mitte baattora loosi'nanni irsha woy giwirinnu looso gorsu loosootiine woshshinanni yaate

qaaquullu rosimineeti yineemmohu rossara woy marte hattenne basera maareekkante idimensa shiimmaadda ikkitino ooso rossanno base ikkitanna kunnira rosiisanno mannino ikko rossanno baseno dancha ikkanna dancha egenno cu'mishiishshannota ikka noose

sagalete baankeeti yinanniiti sagale dounne worranni wwa base ikkitanna iillitino woy yannasira laalino laalcho gamba assine worre baikkinni hakkoe agarre tenne hasiisanno yannara fushshine ronsi'nanni baseeti

hogimmate roso uyitanno uurrinsha uyitanno rosi giddonni mumoro lawishshu gede bilbilatirre wirro qolle xagisinsanni gara hato gatamarranni gara hattono maabiraate eessinanni gara babbaxxino coye rosiissanno

industirete irshi babbaxitino danita industirete ikkitanno muro loonsanni baatto industirete irshi haaxiine woshshinanni industirete irshi hala'lado basenna hala'lado manninni loosiinsanni baseeti

dubbu dubbu saadara galtinote dubbu saadano gawaajjantannokki gite dubbo agara cawa horo afiinote dubbu aayerete soorrora woy diilallo qayyarantanno yite kaa'lanno

irshu loosi angate loonsanni ikkiro manchu gulbatira aleenni higanno daafira albi yannara mannu saada horonsi're hawuuranno xa kayinni hattenne riqie siwiilunni loonsanniti woy maashinubba daggino tini maashine woce hakkeoshiti nooseta di ikkitinote

umi dirimi yinannihu mootummate ragaannino injaawannoha ikko hattono hallanyu uurrinshanni rosaano daaimuhoshsho jeefissuhu gedensaanni umi dirimi rosimine e e rossara qineessinoonni baseeti

gati qaashshooti yinannihu shaana timaattime barbarenna hattono babba'nino shunkurtu kaashsho gati qaashshooti yinanni kuni kaashshi manchi beettira jawa horo afi'rino kaashshooti yaate hattono dancha gede kaa'lannoho qaamattimmate